Oduun wanta haaraa argannu yookiin dhageenyu nama hin beekne yookiin hin dhageenyetti dabarsinee himnu jechuudha.

Maatiin namoota mana tokko keessa waliin jiraatanidha. Hawaasa jechuun immoo maatii mana garaagaraa keessa naannoo tokko jiraatu jechuudha. Maatiin namoota muraasa mana tokko keessa jiraatan yemmuu ta'u, hawaasni immoo maatii garaagaraa naannoo tokko jiraatanidha.

Bu'uraalee misoomaa jechuun misooma keessatti wantoota gaariif barbaachisoo faayidaa qaban jechuu dha. Wantoota misooma keessa tti bu'aa qaban' Bu'uraalee misoomaa' jennee waamna.

Daldalaaf gabaan garaagarummaf wal-fakkeenya qabu. daldalaa jechuun nama messhaalee gabaadhaf dhi'eessu jechuudha. gabaa jechuun baay'ina namoota walirraa bituudhaf walitti qabaman yoo ta'u, daldalaa jechuun immo namicha meeshaa gabaadhaf barbaachisuu dhi'eessudha.